Trano fitehirizam-boky na ihany koa ireny tranomboky ireny. Ahitana boky karazany maro mihitsy satria hita ao avokoa na ireny tantara ireny na ireny boky fianarana ireny na ihany koa ny boky fialana voly. Toerana tsy dia misy mpitsidika kanefa tena milamina tokoa.